Akwai atishawa daban-daban. Motsajiki na ƙara ingancin jiki da ƙara lafiya jiki. Atishwa wannan sun kunshi kamar su atishawa matsin bugun zuciya wato kafiyo haro mai karfi da sauƙaƙa na matso jiki gaba ɗaya. Atishawar bugun zuciya wato cardio shi ya ƙunshi atishawa makamancin kamar wurin gudun safiya da kuma tuƙa keke, ko kuma yin wasa a cikin kogi ko ruwa wanda yana ƙara lafiyar zuciya da kuma horo mai karfi wansa ya ƙunshi kamar ɗaga ƙarfe da kuma buga ball na motsin jiki baki ɗaya. Wancen shi ma na taimakon lafiyar ɗan Adam da kuma na motsin jiki gaba ɗaya a taimaki mutum ya zauna a cikin hayyacinsa ya kara lafiya mai ƙyau. Yana da ƙyau mutum ya dinga fita stisayen motsa jiki da safe ko da yamma domin ya kara ingancin lafiyar nasa ya ƙara ingancin zaman lafiyarsa a duniya. Idan ka ba fita atishawa kana yi wa kanka illa sosai. Yana da ƙyau mutum ya riƙa fita atisaye na motsa jiki kowanne rana domin ya ƙara ingancin lafiyar nasa.

Kana son ka ƙara ƙarfin jikinka, kina so ki ƙara ƙarfin jikinki ki samu kuzari kuma a rage nauyi jiki ko jiki na miki nauyi kana son ka rage. Ya kamata za ka yi na buƙatar ka ci abincin mai inganci, abinci mai ƙarfi da ya kamata, abinci da suka ƙunshi kamar kwai, sun ƙunshi kamar kifi, sun ƙunshi kamar abinci wanda sukan ƙunshi gina jiki da protein, sun ƙunshi da carbohydrate, sun ƙunshi da mai mai inganci kamar su kwallon kashu kamar fita da kuma Olive oil. Waɗannan mai ɗin suna da inganci su kawo cikas da lafiyarka ba. Yana da kyau ɗan Adam ya ci kayan lambu wanda sun kunshi kamar salata kamar su alaiyahu wanda suke ɗauke da waɗannan protein mai yawa a jikin nasu. Yana kyau mutum ya riƙa shan ruwa domin ruwa yana taimakonka ya gunar da jikinka, ya taimaki abincin naka da ka ci ya shiga kowanne sassa na jikin naka domin ya amfana a jikin naka. Yana da kyau idan ka ci ka sami abinci mai lafiya kana ɗan motsa jiki na da kyau haka.

Kanaso ka samu bacci me inganci, kinaso ki samu bacci me inganci, hausa wa sunce yanda ka gyara gadonka haka zalika haka zaka kwanta. In kanaso ka samu bacci me inganci nada kyau ka gyara gadon naka da kyau. Domin in ka kwanta bazaka iya ka tashi da ciwon jiki ba. Kafin ka hau gadon ka kwanta koh ka hau tabarma naka koh naki ka kwanta nada kyau ka zuba ruwa a jiki domin inka zuba ruwa a jiki kayi wanka, na iya rage maka zafin jiki, na iya rage maka nauyin jiki na iya rage maka zufan da ka debo daga wurin aiki kafin nan ka kwanta. Yana da muhimmanci ka guji abu makamanci kaman danna waya, ko kuma kallon fina finai, kafin nan kayi bacci domin wancan ze iya hana ka kayi bacci. Ka iya sawa kanka time dinda zaka iya kwantawa domin kayi bacci da kuma time da kana son wato lokaci kenan wanda ka ke so ka tashi idan ka sa ma kanka lokacin da za ka kwanta da kuma lokacin da zaka tashi, zai taimake ka ko kuma zai taimake ki yayin da zakiyi bacci. zaka iya ko zaki iya kiyi binbini mai zurfi, kafinnan bacci ya daukeka ko ya dauke ki Zaka iya koh kuma zaki iya ki yi abu makamanci kaman karanta takarda kafin nan bacci ze iya dauka koh shawo kanki idan ka iya ka yi sa a kulli yaumin ba sau daya koh sau biyu a sati ba. amma in ka iya yinsa a kulla yaumin a kulla yaumin ba fasawa zaka iya ka samu bacci mai inganci zaki iya ki samu bacci mai inganci wanda zaka ji dadin rayuwanka koh kuwa wanda zaki ji dadin rayuwanki.

Ta yaya zaka iya ka gane mutum ya gaji koh kuma mutum na cikin damuwa koh na cikin matsi wanda ya shafi rayuwan nasa koh kuma ya zaka iya ka gane in mutum na nan acikin matsi ko ajikin naka ko kuma ajikin wani. Na farko zaka iya gane na cikin mutum ya gaji sosai, zaka samu kan kai nasa nayi masa ciwo sosai bazai ji dadin jikinsa ba, zaka iya kaga wannan mutum na fama da sassa na jiki sakon da jiki bangare na jikinsa abinda ya kama kaman bayan kwankwaso koh wasu gabobin jikinsa yana masa ciwo domin aiki ya masa bai iya yawa baya hutawa. Zaka samu mutum bazai samu bacci mai inganci domin ya gaji sosai bacci baze masa dadi ba, abinci ma bazai masa dadi ba domin ya gaji, abinda ya saba yi ya samu nishadi akai akai zaka samu abin baze dawo masa yana samun nishadi akai ba domin mutum ya gaji sosai. Yanada kyau mutum ya samu zarafi yana hutawa, domin in ya huta zaka iya kaji dadin jikinka amma in baka huta bah ba zaka iya kaji dadin jikin naka jikinka har ka samu sakamako mai kyau ba, mutum da keh cikin matsi koh gajiya zaka samu yana shan wa'insu magunguna da basa kan ka’ida domin ya sare kansa kuma ya samu lafiya. Wanda hakan bashida kyau, yanada kyau ka dinga duba lafiyan nasa domin inka duba lafiyan jikin naka kana kare kanka bazaka bar kanka ka shiga cikin matsala ba, zaka samu mutumina da ya gaji sosai yana cikin matsi, bazai so ya dinga alama da mutane ba zaka samu ya kebe kansa a gefe daya shi daya ya zauna shi kadai domin baya so ya kara masa wani wahala kokuma masifa a kai na saba, Zaka samu ya kebe kansa a gefe domin domin ya kula da kansa haka zalika mutumin da bashida lafiya kokuma baya cikin matsi na da kyau mutum ya kula da kansa domin ka samu ingancin rayuwa.

Ta yaya mutum zai iya yayi amfani da zamantakewa makamanci kaman iyali abokanai koh kuma inda mutane keh taruwa kaman wurin taro koh wurin bikin koh wurin shakata wa domin ya rage wahala koh matsi koh jin jiki ko kuma kuma gajiya daya samu kansa a ciki ya samu kanshi a ciki,, inda mutum zai yi amfani da wannan dama domin ya rage gajiya shine a samu lokaci mai inganci wanda za'a dinga yin dangantaka mai kyau da iyalinka a dinga samun wadansu wa'insu bukukuwa wanda kai da iyali zakuje domin kadan rage wannan gajiya da ka samu kanka a ciki ko kuma a dinga fita wurin shakatawa kamar bukukuwa wanda ya kunshi kaman aure koh suna da inda mutane zasu hadu ayi aure da zaayi dariya domin wannan gajiya kokuma damuwa da kasamu kanka. zai iya ya sauka kasamu farin ciki ka samu kayi dariya ka sake da jama'a. Nada kyau mutum ya dinga amfani da wurare makamanci kaman haka domin adinga rage fuskantan mutum daga cikin damuwa koh cikin matsi da kanka, in ka zauna kai kadai bazaka iya ka rage wannan kunci koh damuwa koh gajiya da ka samu kanka ba Nada kyau ka dinga fita kana alaka da mutane kana yin dariya kana yin zumunta da mutane domin yin hakane zai iya ya taimakeka koh kuma zai iya ya taimakeki ka rage wannan yin kunci ka rage wannan wahala masifa koh kuma gajiya wanda ka samu kanka wurin aure wurin biki koh kuma duk wani wurin bukukuwa wanda mutane zasu taru wanda mutane zasu taru nada kyau in ka shiga wani hali ka samu kanka a wancan wuri zai iya ya rage maka wannan zafin kunci wanda kasamu kanka a ciki yin haka ne zai taimake ka ka samu lafiya ka samu ingancin rayuwa naka

Menene yin amfanin rigakafii ta kuma yaya zai iya ya taimaki ɗan adam da kumaa inda yake zama yin rigakafi nada matuƙar yin amfani sosai a jikin ɗan adam da kuma inda yake zama wato anguwa ko kuma garin inda yake yin rigakafi na iya rage cututtuka ya kama mutum inda zai iya ya nakasa shi sosai idan akwai wani cuta ko wani ƙwayar cuta da zai afko ma alʼumma idan anyi rigakafi kafin nan ya faru zai iya ya rage wannan cuta inda ba zai iya ya jinma lafiyar ɗan adam sosai ba yin rigakafi na iya ƙara ma mutum kwarjini, na iya ƙara ma mutum ingancin lafiya, zai ƙara baka kuzarin jikin naka inda in wani cuta ya afko ba zai iya ya naƙasar dakai ba ba zai iya ya kwantar dakai kamar mutumin wanda bashi da wannan rigakafi rigakafi kaman rigakafin polio wanda ake iya bawa yara domin ya kare lafiyarsu daga cutan shan innaa in ana iya basu yaro zai yi ya girma yaji daɗin lafiyar jikin nasa kuma zai yi tafiyaa ba tare da wani tangarɗa ba amma idan baʼa bama yaro wannan rigakafin polio ba in polio ya kama sa zai naƙasar dashi inda lafiyar jikin nasa ba zai iya ya sa me sa kuma ba na kare al'umma na iya kare inda mutane suke zama in wannan ƙwayar cuta zai iya afko zai iya ya rage wannan cutaa inda ba zai iya ya jinma alʼumma da mutane suke zama ba zai iya ya rage ɓatar da tattalin arzikin ƙasa inda ba zaʼa kashe kuɗi sosai a yin jinya in cuta ta afko ba zai taimake mutum, yana da kyau a dinga yin rigakafi ma ɗan adam da kuma ma alʼumma.

Akwai tatsusiyuni da dama da sassa buwar ra’ayi da mu yi da cpr watu kalmuyu fulminari disutetushion saki dawu wa da mutun wanda ya yi duguwar suma, ko a farfaɗo da mutum wanda ya yi doguwar suma wa’innan tatsuniyoyi sun kunsa kumu tun ya da wu likita kafin nan ze iya ya tayas ta mutum wanda ya yi duguwar suma ko kuma idan mutum ya yi doguwar suma in an wura masa nimfashin baki da baki ze iya ya tashi ko kuma mutumin da ya mutu in ammasa ze iya ya tashi ba telas ba dole ba ne idan an yi haka ze iya ya tashi, kuma ba dole nane se mutum ya dawo ze iya ya taimaki mutum da ya yi doguwar suma. Na da kyau a ilimantar da mutane a horar da mutane game da cpr domin za su iya su taimaki mutane da sun iya sun yi doguwar suma a ba su horo, a dinga tafiya ƙauyuka ana ba da ana ilimantar ana wayar musu da kai game da cpr domin su taimaki mutane. A cikin horaci me wuya da su taimaki wanda suna fama kafin a kai su asibiti na gwamnati ko asibiti na kusa domin su taimaki mutane a cikin wancan hali.

Akwai muhinman abubuwan da dama don la’akari a lokacin da ana kula da mara lafiya, abun la’akari na farko shi ne ka gano ko kuma kasan asalin ina ne wurin yake masa ciwo, na da kyau kuma kasan wani rin ciwo ne wancan mutumin yake fuskanta ciwon ɗin zafi ne sosai yake masa kaman irin karaya ko kuma wurin ƙaiƙayi ne yake masa na da kyau kuma kasan daga ina kuma zuwa, ina zafin ya siya ko kuma zafin ya taɓa wurin da ba asalin wurin bakin ciwon ba. Idan mutum ya gano ya fahimci haka na da kyau kuma kasan a ina ne kewayen motsin jikin shi ya tsaya domin za ka taimake sa idan ze tashi za ka taimakes a wurin da yake motsawa na da kyau in ka motsa a ina ne ya fi mata zafi sosai. Kasan a ina ne zafin ya tsaya kasan kuma idan ya motsa a ina ne gabaɗaya ba ya masa zafi ko kuma a ina ne yake ɗan jin zafin kaɗan-kaɗan domin za ka taimake sa idan yana so ya tashi ya ɗan motsa jiki, za ka iya kan ɗan tallafe sa kaɗan taimake sa ya motsa.

Ta yaya za ka iya ka gane mutum da ya karaya ta amfani da jarabawan jiki da kuma ƙawa zuci? Idan mutum ya samu karaya taya za ka iya ka gane da kuma taya za ka iya ka taimake sa? Abun da ya kamata ka yi ka gane shi ne asali ina ne wurin da ya shafa, wurin in a ƙafa ne wurin ya karye ko kuma a hannu, gurin inda zafi yafi masa sosai ko kuma nakasan in tadan sosai namannasa a ta gefen wurin za ka iya ka gane, kumbura ya yi sosai ina mutum ya samu rauni da gowan ciki wuri ya kubu ne da mahani ko kuma ya karye ne. Ta ya za ka iya ka gane waɗannan abubuwan? Za ka iya kani waɗannan abubuwa ta wurin anfani da haninka, kana taɓa wurin kana binbini mi zurfi daci kin zuciyanka, ka gani inda yake lafiya ƙalau da kuma inda wurin yake tun da ya sa ma karaya, za ka iya ganiwa in ka fahimta haka shi ne za ka iya ka ba da taimako, amma in ba ka fahimta ba ba za ka iya ka taimkaa wancan mutumi a cikin yanayin da ya sama kansa ba.

Wanne matakai ne na gaggawa wanda ya kamata mutum zai ɗauka idan gwamnati ta bada rohoto cewa zaa a yi ambaliya ko kuma zaʼa buɗe wani ɗakin ruwa na gwamnati wanda zai iya ya afko ambaliya akan ɗan adam na farko abinda ya kamata mutum zaiyi shi ne ya san wani lokacine wannan abun zai faru idan ya san wani lokacine wannan abu zai faru sai ya kimsa gidansa akan kari duk wani abun da zai buƙaci na gaggawa kamar magani magunguna wanda zai iya ya amfani dashi idan rashin lafiya ta iya ta afku da kuma wa'insu abinci ko kuma kayan sutura wanda zai iya ya sa ya kamata ya aje su akan kari yana da kyau kuma mutum ya kula da duk wa'insu waʼin su fefofi nasa wanda suke da mahimmanci fefofi kamar na kammala makaranta ko kuma fefofi na filaye ko kuma wani fefofi dai wanda suke da mahimmanci agurin nasa ya kimsa su ya aje su akan kari idan yayi haka zai taimake sa in ambaliyar ta afku ba zai iya ya sa me sa ba amma idan baka shirya kan ka ba in ambaliya ya afko zai iya yayi ya saka ka ka hana ko kuma ka rasa waʼin su abubuwa masu mahimmanci agare ka sai a gudu a tafi wuri mai nisa akan tudu inda ko ambaliyan tazo ba zai iya ya sa me ka ba nada kyau mutum ya yii abu akan kari inda zai taimaki kan sa in ambaliya ta afko ba zai iya ya rasa wani dukiya ko kuma wani abu mai daraja a gurin nasa ba ka sa gidanka a kan kari kasa yaran naka, ka tura su wuri mai nisa in ambaliyar ta laɓe kar ka shiga gida kurum ba zaka iya ka samu waʼinsu namomin daji wanda zasu kawo illa ga rayuwarka sai kayi abu mai kyau ,kayi tunani mai kyau kasa gidanka akan kari hakan zai taimake ka.

Idan ambaliya ta ƙare ko kuma gwamnati ta bada dama cewa mutane su koma gidajen nasu wanne matakai ne da ya kamata mutum zai ɗauka idan zaka koma gefe inda ambaliya ta afku, zaka koma gidanka na da inda ambaliya ta afku, na farko ya kamata kafin ka shiga ka sanni cewa duk wani inda wutan lantarki yake, ka tabbata cewa wancan ruwa da ya ɗan ragu kaɗan-kaɗan kar ƙafan ka ya taka akan wutan lantarki domin zai iya ya kawo cikas ga rayuwan naka kar kuma ka shiga gidan naka kai gatsam domin zaka iya ka haɗu da wa'insu ƙananan ƙwari wanda zasu iya kawo illa ga lafiyar jikin naka nada kyau ka samu kayan kayan maganin na ƙwari da zaka iya ka fesa ka sa gidanka akan hanya domin in ka shigo kar ka sami wannan warin ruwa wanda in ka sheƙa zai iya ya ya saka ka sami wani rashin lafiya ko kuma ka kamu da wani rashin lafiyas wanda zai kawo cikas a rayuwan naka ka tabbata cewa duk wani inda ɗan ruwa-ruwa yake ɗan tashewa ka tabbata cewa an maganta shi kafin ka shiga nada kyua kuma ka san lafiyar wannan gidan inda zaka shiga domin in baka san lafiyar gidan ba zai iya ya rushe maka akai inn ambaliya ta ƙare ka tabbata cewa kasan lafiyan gidan kafin nan ka shiga ka san cewa gidan da zaka shiga ba wai ruwa na nan a wurin ba domin idan akwai ruwa zaka iya ka samu wa'insu ƙananan dabbobi kamar maciji da dai sauran su wanda zai iya ya cije ka zai iya sa maka cikas ga rayuwan naka ka tabbata cewa duk ruwan in sun bushe kafin nan ka shiga gida ka tabbata cewa duk inda akwai ɗan ramuna-ramuna ka tabbata cewa ka toshe ka tsaftace gidanka ka tabbata cewa duk wannan warin ruwa na ambaliyan nan kar ka shaƙe sa domin in ka shaƙe sa zai iya ya kawo rashin lafiya ga hanta ko kuma ƙoda naka

Wane abubuwa ne wanda ya kamata mutum zai iya yayi la'akari da su a lokacin da mutum na nan a cikin gaggawa? Abubuwa wanda ya kamata mutum zai yi la'akari da su zai ɗauka a lokacin da mutum na nan a cikin gaggawa wanda ya ƙunshi abun tsaftace kansa da kuma abun sadarwa A abubuwan da mutum ya kamata ya samu lokacin gaggawa da zai iya tsaftace kansa, na farko ya kamata mutum ya samu sabulun yin wanka da kuma soson wanka, ya samu sabulun wanke hannu, ya samu abu kamar makilin da burosh wanda zai iya ya taimake sa ya tsaftace haƙorin bakin nasa. in ya samu zarafi Na d kyau kuma mutum ya samu abun tsaftace kansa kamar mata a lokacin al'ada, wanda zai iya ya taimake su su tsaftace kansu idan suna nan a lokacin al'ada Abu kuma wanda ya kamata zai buƙata a lokacin sadarwa yana bukace abinda ya kamaci kamar biro wato alƙalami abin rubutu da kuma takarda. Na da kyau kuma mutum ya samu waya na sadarwa da kuma ƙarin batir na wancen waya, domin zai iya ya taimake sa in ya shiga cikin wani sassa na me wuya wanda ba zai iya ya taimaki kansa ba. In ya samu waɗannan ƙarin abu zasu iya su taimake sa in ya shiga cikin yanayi mai wuya, zai iya yayi amfani da waɗannan abubuwa domin ya kare kansa da kuma ya taimaki kansa a lokacin da bashi da wani mutum na kusa wanda zai iya ya taimake sa Na da kyau mutum ya samu waɗannan abubuwa na gaggawa ko a gida ko kuma a lokacin tafiya inda zai samu kansa a wurin baƙunci ko kuma a wurin da babu mutane wanda zasu iya su taimake sa in ya shiga cikin wani yanayi mai wuya wanda ba zai iya ya taimaki kansa ba.

Ta yaya mutum zai iya yi amfani da kimiya na zamani wanda ya kunshi kaman application na waya kuma caja inda zai iya ya sashi a cikin akwatinsa na gaggawa Na da muhimmanci mutum ya yi amfani da kimiyya na zamani a akwatin gaggawa domin zai iya ya taimake sa a inda za a iya a gano adoreshi nasa inda yake da wuri na na dakyau kuma mutum ya samu wannan waya na zamani a Adireshi nasa inda yake da wuri na dakyau kuma mutum ya samo wannan waya Na zamani a wurin nasa da kuma ya samu karin batiri na wannan waya Ya samishi a cikin akwatin sa na gaggawa domin in ya shiga cikin wani mawuyacin hali zai iya yin amfani da su Na da kyau kuma mutum zai iya yin amfani da karamin wani cajin da ake iya amfani da shi da rana domin ya caza wannan abu domin zai iya ya taimaki kansa in anzo bibiyansa mutum zai iya amfani da wannan kimiyya na zamani za a iya ayi bibiya nashi da kuma a san inda yake domin za a iya a kawo masa taimako a samun karin batiri a sa a cikin wannan akwati na gaggawa za a iya kuma a samu agogo na kimiya na zamani shima na da ma'adana na wanda za a iya bibiya na sa domin a taimake mutum in ya shiga cikin wani hali wanda ba za a iya a taimke sa ba amma idan kana nan da cikin wannan hali in kana da wayannan abubuwa da kuma kana da iya karin batiri a wannan akwatin naka na gaggawa za ka na iya ka yi amfani da shi za su iya su nemeka kuma za a iya a same ka in kuma ka iya ka yi baka sa ba zai yi wuya mutane su nemi adireshi naka a san a ina ne kike domin a kawo maka taimako muna nan a cikin zamani ne da yake tare da kimiya mai yawa na da kyau kuma mu yi amfani da kimiyya a inda za mu samu kanmu domin a samu saukin yin rayuwa saukin amfani da shi domin a taimaki dan adam

wanne matakai ne ya kamata mutum zai iya yi yabi dmin ya raba abubuwa a wurin mutanen da suke gudun hijira kamani kaya su tura abinci ko kuma ruwa aa wurin da mutane sun yi gudun hijira don boye ko kuma sun samu sun ya da zango a wurin da suna neman taimako abun da ya kaamata mutum zai yi na farko shi ne ya san nawa ne mutanen nan da sukai gudun hijira idan an san yawan mutane da sukai gudun hijira sai kuma a san mene ne yakamata wayannan mutane suke buƙata idan an san menen ne mutanen nan suke buƙata sai a raba musu wayannan kayayyaki bisa ga yanayin bukatan wannan mutumin da ya yi gudun hijira kazalika da sutura da ya kamata mutum zai sa in yaro ne a san wanne wanne shekara ko kuma ya ya wanne kaya ne zai dace da shi kazalika da mata da kuma maza abinci ma ya kunshi haka yakamata a duba abinci mai inganci abincin da ba baya ɗauke da wani cuta wanda zai iya sake taɓa musu lafiya ab basu abinci da kuma ruwa wanda yake da kyau wayannan mutane sun gudu ne daga inda suke da wadata sun samu kansu a inda basu da wadata suna bukatan taimako taimakon mutane da ya kunshi kaman 'yan kasuwa gwamnati ko ga wani dai mutum da yana da son al'umma a cikin zuciyan nasa za ka iya ka bada gudunmawa ko me ka samu in ka je a san a bama mutanen da suke kula da wayannan mutane hizira ya kamata in bayar a san mene ne wayannan mutane suke buƙata mutanen da suke kula da su ne su suka san mene ne wayannan mutane suke buƙata in an same su za su bayar bisa ga yana yi ko bisa ga bukatan wancen mutumin da yake neman taimako in an yi haka zai taimakawa wayannan mutane

Hanyoyin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba mutun yayi amfani da wannan magani wanda ake kira da shi antibiotics. Hanyoyin da ya kamata mutun yayi amfani da wannan magani mai suna antibiotics shi ne idan mutun na nan a cikin rashin lafiya wanda ya kunci wannan ƙwayar cuta, ƙwayar cutan wanda yana dawo masa da illa a ciki wanda ana kira da ita bacteria infection zai iya ya kama mutun ko a mara ko kuma sanyi da dai sauransu. Mutum zai sha wannan magani, idan ana mamutun aiki ko kuma tiyata zai iya ya sha wannan magani domin ya kare kansa kada ya kamu da wannan ƙwayar cuta a wurin aiki. Idan mutun kuma yana a cikin ciwo mai tsani wanda wannan ƙwayar cutan ne yake fama da shi zai iya ya sha wannan magani. Wane hanyoyi ne wanda bai dace ba mutum kada ya sha wannan magani? Na ɗaya shi ne idan mutum na nan da wani cuta wanda ba wannan bacteria ba ne ya same sa kaman virus da dai sauransu, ba zai iya yayi masa amfani ba bai kyautu mutun ya sha wannan magani ba. Bai kyautu kuma mutun ya sha magani da yawa ba, yana da kyau idan an baka magani ka kayar da shi akan kari.

Menene mahimman ayyukar na garkuwa ga cututuka? Kuma me yasa yake da muhimmanci sosai ga lafiyan ɗan Adam? Abun da yasa yake da muhimmanci sosai ga lafiyan ɗan Adam domin yana iya ya kare ɗan Adam daga kowace irin ƙwayar cuta wanda zai iya jawo masa cikas ga rayuwarsa. Cutar da ya kama kamar bacteria, virus, fungi da dai sauransu. Yana iya ya kuɓutar da shi da wannan cuta wanda ake kira da shi kansa wanda yana iya ji wa ɗan Adam ba kaɗan ba. Yana iya kuma ya tuna idan ka kwanta rashin lafiya zai iya ya tuna idan wancan rashin lafiyan yana so ya sake kama ka zai iya ya taimake ka, ya ɗan tsare ka akan wanna rashin lafiyan. Na da kyau sosai domin na iya ba ma mutun taimakon ya ba wa mutun kariya ga wa'innan ƙwayar cuta wanda zai iya ya dawo masa damuwa a jikinsa. Abun da kuma ya sa kuma yana da muhimmanci ga lafiyan ɗan Adam yana iya ya taimake sa ya basa ƙarfi, ya ba sa garkuwa, ya ba sa kariya da wa'innan duk ƙwayar cuta da zai jawo masa matsala.

Menene amfanin shan ruwa ko kuma sonkwaɗan ruwa ga lafiyan ɗan Adam? Shan ruwa akai akai ɗan tattɓawa na ɗan taimaki lafiyan ɗan Adam na ƙara garkuwan lafiyan ɗan Adam a wurin taimakonsa yayi yaƙi da wani cuta da zai kawo masa illa ga lafiyansa. Na sake taimako a wajan ƙera wani abu da ake kira da da cytokines. Cytokines na amfani a wurin taimakon ka yi faɗa ga wani cuta wanda zai baka lafiya ko zai ƙara maka rashin jindaɗi a jikin na ka. Ya na sake taimakon wani abu a cikin jikin ɗan Adam wanda ake kira da lymphatic system domin ya taimake ka ya cire wani guba da kuma abun da ba shi da amfani a jikin na ka ya taimake ka ya cire shi a jikin naka. Na sake ƙara inganta lafiya a jikin naka. Na da kyau sau uku ko sau huɗu a rana ana ɗan kwankwaɗan ruwa domin ya taimake ka ya gyara maka jiki kuma ya ƙara inganta lafiyanka.

Ta yaya cin abinci me kyau na taimake mata me ɗauke da juna biyu da kuma yaron nata ya fit aba tare da wani rauni ko kuma wani kasala a jikin nasa ba? Cin abinci me kyau lokacin juna biyu na da sa yaro ya yi girma a cikin lafiya da kuma cikin kuzari ba tare da wani kasala ko kuma wani laulayi a jikin nasa ba, na taimaki wani yaro ya fito da kwanya nasa ya fito da lafiya na iya taimaki yaro ya fito ba tare da wani ƙananan cututtuka wanda ze dawo masa matsala da kuma matar itan kanta. Na da kyau idan mace na da ciki ta dinga tafiyan kwaji a sibiti na gwamnati domin a dinga gwada lafiyan nata, a gwada lafiyan yaron ana iya a ba su magani makamancin kaman folik asid, ayon, kalshiyon, omegefultirik asid, bitamin D da dai sauransu wanda ze ƙara lafiyan kanta da kuma ya ƙara lafiyan yaro. Rashin yin wannan na kawo kasala da laulayi a jikin ita matan da kuma shi ɗan da yake na a cikin ze iya fito ba tare da ze iya ya fito da ciwo ko wani ɗan kasala wanda ke kawo cikas da rayuwan shi wancan yaro.

Akwai muhinman abubuwa da daman a gina jikin mata waɗanda suke ɗauke da juna biyu wanda ze taimake su da kuma ɗan da na cikin jiki nasu wa’innan abubuwan sun kunce kaman furotel, kabohaidiret da kuma fat wa’innan abubuwa suna taimakai mata da kuma yaron da yake nan a cikin nasu ya samu juyuwan jiki da kuma su samu kuzari na yin aiki ko kuma motsa jiki da dai sauransu. Akwai wasu makamancin abubuwa kaman folik asid, ayon, kalshiyon, bitamin D, omodifatik asid, zink, ayodin da dai sauransu wajen nan kuma suma wa’insu magunguna ne wanda ake bayaswa ma mata masu ciki ko mata masu juna biyu domin ya taimako ɗan nan da yake a cikin cikin nasu da kuma su, su samu kuzari da kuma yaba wa yaron garkuwa da kuma ƙarfi inda ze fito ba tare da wani kasala ko kuma wani ciwo a jikin nasa ba. Akwai wa’in su dama bitamin E, bitamin K magnisiyom fosforos da dai sauransu.

Ta yaya za a iya auna yawan kuzari na cin abinci mace mai ɗauke da juna biyu, a lokaci da mace tana ɗauke da juna biyu za a riƙa gwada abincin da take ci da kuma yaron yake buƙata a satinta na farko wato daga sati na ɗaya zuwa sati na goma sha biyu shi ne ake kira tremister na farko lokaci ba ya bukaci wani abinci ko baya bukaci ƙarin abinci ba. Amma premister nata na biyu waton daga sati na sha uku zuwa sati na ashirin da shida na bukatar karin cin abinci na neman kari daga ɗari uku zuwa arbain nan daidai yawan nauyin jikin nata da kuma abun da ake kira versel metabolic index ya zauna a sha takwas da ɗigo biyar zuwa ashrin da huɗu da ɗigo tara da kuma karshen premister na uku daga ashirin da bakwai zuwa arbain, san da yaro ya girma yana motsawa yana buƙatar karin abinci dimin yaron ya yi girma yana ƙara motsawa da ƙarfi.